Abasaadha bakoze ndhijji, bakoze endijji, amadirisa. Bali mu ovolo. Mu ovolo dha bululu. Bali kolera ghansi ku itaka

Eiribwa liri kukikolo kyalyo era eiribwa linho liri ghansi kubikola bya lyo, eiribwa inhenhe.

Amaato gali ku nhandha. Amaato ghano gali abiri gali ku nhandha. Ga pakinze kumbali kw'enhandha. Kumbali kuno kuliku olugyinzi.

Omusaadha agemye ekyenandha. Ekyenandha kino kirimu obulangi obwirugavu, kumbali kuliku obulangi bwa kyenvu ate nga bali mu maadhi amairigavu

Omusaadha yesibye mask ali musaati ya kapere era alinha enviri nga nkulu alingirire enho.

Abaana abobulenzi bali kumbali okw'enhandha. Bagemye obuti, obulobu, bali kuloba. Bali kumbali kwa nhandha. Era enhandha enho elina amaadhi aga bululu.

Edhinonhi dhino dha minwa mighanvu, dhemereire dhiri mu langi endhirugavu.

Akayumba ak'eitaka kaliku eisubi. Kali mu isubi lya kiragala. Ghaligho ekidhomolo kiri mu kala ya kyenvu. Kumbali gha kayumba kano ela ghaligho akayumba ak'eisubi akatali kamaale.

Endooki dininye omuti da kola ekirindi. Diri waigulu diri kulengeda. Dikoze ekibinja kyaddo ku muti

Omukazi ali tundha mbooli, adhipanze emiteko aye omukazi ono mukoghu kuba amaze yatendhukamu aye nga ali kutundha mbooli.

Ebigogo birimu isubi. Ebigogo bino tibirime. Birimu bingi aye bakaali kubirima. Birimu eisubi.

Omusaadha akutaime ali kusimba omutyeere mukibali ekirimu amaadhi, era ali mubigere bwa simba omutyeere. Omutyeere amakola ga gwo ga kilagala.

Omuliro gugemye ekibira, era omuliro guli kwaka inho, guli kwaka inho. Gwokikya ekibira. Omuliro gwonagwona gwokikya ekibira.

Emeeri eri kumaadhi. Emeeri eri kumaadhi. Amaadhi gano gali mulangi ya bululu. Emeeri etwise. Kumbali okwa maadhi kuno kuliku amayumba, kumbali kwa maadhi

Emotoka yabasubuzi ba matooke eyemeleire kumbali kw'olugudho eyemeleireku omusaadha einhuma ye motoka ya matooke nhe kitundhubali kiri ku matooke einhuma gh'emotoka.

Omwana omuzungu ono ali ku nhandha, agemye ekyenhandha akiwanike. Omwana ayambaire akakofiira. Ali ku nhandha. Baliwo basatu.

Beedi yo buti, erimu obuti. Obuti buno buli mu makoola ga kiragala bwonabwona. Kumbali yabwo eriyo amayumba aga mabaati ne isubi

Emwanhi dha yenga era enhenvu ne dho edhiri mulangi eyomusaayi. Omukazi oyo alikunhoga mmwanhi edho mmwanhi.

Abakazi beesibye ebisenso. Abakazi bano beesiba ebitambi. Abasaadha bavaire e kanzu. Bali kukina.

Akasiisira bakazimbisa isubi. Kali mu miti. Emiti gyinho gyabukoola bwa kiragala ghaigulu gyakala.

Omusaadha agemye ghuuma. Ali kukyusa enkoko dhali kwokya mu oven, ng'aye okukyusa agemye eghuuma. Omusaadha ayambaile e itaagho elyeeru. Era ghansi ghe ghaligho obusubi obwa kilagala.

Omwaalo gupakingibwaku amaato. Amaato gali agho okumpi nho mwaalo, waligho abantu abali kukolera gho ebyamaguzi byaibwe, ghaligho omukyanga gwonha ndi gubonha gho. Abantu bangi abaligho

Endhuki eri mukimuli kinho ekyeru ekilimu langi enhenvu. Endhuki enho elikulya ebiri mukimuli kinho

Omukazi ali mu miti, yesiile, nga yesibye akatambaala omusanhufu. Yesiile ku kalitunsi. Ghaligho ebintu ebindhi ebili kumbali nga aye tibitegelekeka.

Kamunye eno bagitwise inho. Kamunye bagitwise ebintu waigulu. Eri muluguudo olw' eitakka. Waigulu bataireyo ebintu. Mumaiso wa kamunye eno eriyo pikipiki. Era kamunye eno eyemereire elaga nti eritwala batambuze

Olunhonhi luli mu maadhi. Olunhonhi luno lwoonha lunhonhiiza ekyokulya. Lwa lunhwa lughanvu. Lugemye ekyenandha